tini misile leellishshahu bohaarranni mereersha babbxxinoha bohaarranni mereersha ikkinota xawissanno bohaarranni mereersha ikkasi xawissanno misileeti yaate

Tini misile leellishshaahu bunu minenenna sagalete mine ikkinota xawissawo bunu minennna woy sagalete mine ikkinota xawissanno yaate

Tini misile leellishshaahu giwirinnu laalcho woy gaashe danchu gari latte noota giwirinnu laalcho ikkase gaashe labbe noota leellishshanno misileeti yaate

Tini misile leellishaahu seesu uduunnicho ikkitewoota woyiinim roduuwu seennu kondishiinerete yinayiihu seesu uduunnicho ikkinota xawissanno misileeti yaate.

Tini misile xawissaahu muro ikkewootanna leino buna gati muro le"ewo buna ikkewo gede xawissanno misileeti yaate tini.

Tini misile xawissannohu biinfilleho biinfillu yanna woy biifinsoonniha babbaxxinoha awawa ikkinota xawissanno misileeti yaate biinfillu awawa xawissanno misisleeti

Tini misile leellishshahu seensille mitte beetto biinfilleho caammaho lekkateno qolte ikkeyo seesu uduunne usudhite noota leellishano malaateeti. Seensillu uduunne woyi biinfilleho horoonsidhayi noo caammanna lekkate usudhiteyoricho leellishanno.

Tini misile leellishshaahu biirote uduunne mittu biirote ogeessi woyi sooreessi ayimmasi xawisannoricho biirote uduunnicho ikkasi xawisanno egensiishshu egensiishshaati yaate.

Fayyimate uurrinsha giddoni owante afirayiino manna xawissano. fayyimate uurrinsha xeena xawaho woyi xeena keellaho owante afirayiino manna leellishanno. fayyimate ogeeyye owante uyitanna owatamaano kayiinni fayyimate owaante afidhayinoota leelishano

tini misile leellishshaahu ee daa''attote turizimete mereersha ikkasinna siddetete gedeerichi noota xawissanno misile ikkasi xawissano misileeti yaate.

Tinni misille leelishaahu babbaxitinori politiku massagaano ikeowa daattote marte woyi giriinni leegaase haanja muro kayisate marte ka'e ikeore daattayi nootta leelishano politiku massagaano ikeore daattanna leelishano misileeti.

tini misile leellishshaahu mitte ama umu danancho seekkite biifisidhe babbaxewo uduunnicho budunniha udidhe umu dananchono biifisidhe noota leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile leeellishaahu hodhishsha. Hodhishsh kaameela ikkasi hodhishshu kaameela ikkasi leellishshanno misileeti yaate

Tini misile leellishashu dubbu saada ikkinohu doobbiichu doobbicho ikkinota leellinshshanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshaahu giwirinnu mirte ikkitinota babbaxxitino mirtubba daa"attote shiqinshoyita turiziimete daa"attora shiqinshoyi mirte ikkase leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu babbaxxitino muro mittowa gamba assi'ne ka'ne mudhe dancha gede ikkite biiffe noota leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshaahu amma'note annuwa ikkitinori qeesi iyyaasu xagicho"oo yinayiri hattono babbaxxitiwo annuwa qeesoota amma'note annuwa ikkitiwota leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile xawissaahu muuziiqu uduunne ikkewooha gitaare ikkitino gede leellishshanno misileeti yaate muuziiqu uduunne gitaare ikkitino gede leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshaahu adawu agaraancho tiraafiike doogete uurrite adawa agarte noota xawissanno woyi leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshaahu daa"attote mereershira mitte basera qamalchote yinayita manchu umoho ofolteenna turiziimete mereersha ikkasi angatenni amadeenna iseno angatenni amadde umoo higge dirritanna leellishshanno misileeti yaate. Turiziimete mereershaati. Daa"attote mereershaati yaaate.

haqqunni loonsoonniha mininna biirote uduunne ikkino gede ee leellishshanno misileeti yaate woyi uurrinshu saaxine mininna biirote uduune ikkino gede leellishshanno misileeti.

Tini misile xawissaahu bunanna awukaato'oo mitte ama ofolte hirtayi daddaltayi no gede xawissano misileeti buna awukaato'oo ofolte ka'e daddaltayi woyinimmi hirtayi noota xawissanno misileeti

Sidaami dagoomi mootiimma peresidaantichi ayiirradu kalaa Desti Ledamohunna waayi sidaamu dagoomu qoqqowi mootiimma waayi biiro soreessi injiineeri Kebbede Ganoolehu ledo mittee ikkite waa maassiissanna leellishshanno odooti.

Tini misile leellishshaaohu ispoortete godo'laano ikkitinota ispoortete godo'laano ikkitino gaamo xawissanno misileeti yaate. ispoortete godo'le leellishshanno godo'laano leellishshanno.

Tini misile xawissaahu tini sooreette sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma sidaamu latishshu maamari sooreette ikkitewota Baaba woyinishet Mangashita ikkase xawissanno misileeti. Polotiku massagaanchooti qolte.

Tini misile leellishaahu hayyona bude sidaamuyiha shaafetate sagale mitteenni gamba yee mannu gobbate gashaanonna gobbate geerri miteenni ikkite qamasanna shaafeeta qamassanna leellishshanno misileetl.

Tini misile xawissaahu mini saada ikkitiwota gobbate woyi keeniyu sidaamuyi keeniyu woyi gobbayidi lalo ikkiwota mini saada ikkitiwota xawissanno misileeti yaate lalo ikkitiwota.

Tini misile leellishshaahu suppermaakeetete mirte babbaxxino uduunne dirre worroyeeta leellishshanno misileeti yaate suppermarkeetete.

Tini misile leellishshaahu rosu mine ikkasinnino. rosu minna albaanni rosu mine baandiira suntanni haqqichi lamu noota rosu mine ikkasinna baandeerra suntayi haqqichi lamu nootanna babbaxino biifinsoyi rayi nootatti leellishshannohu.

Tini misile leellishshannohu seesu uduunnicho ikkewo gede, seesa horonsi'nayi uduunnicho ikkewo gede leellishshanno misileeti yaate. Seesu uduunneeti. Seesaho horonsi'nanni uduunnichooti.

Tini misile leellishaahu amma'note mine ikkewoota, amma'note mine ikkasi leellishshanno misileeti yaate. beetekirstaane woyi amma'note mine ikkewoota xawissanno misileeti.

Tini misile leellishshaahu gawureeli ayyaana woyi ximqatu ayyaana ikka dandawo. Hakkoye ayyaana ayirrisayi noo mannira adawa agartanno poolise federaalete woyi gobbate poolise ledo adawa agartayi mitteenni noota xawissanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshaahu babbaxxino ayyaanira woyi gawureeli ayyaana ikka dandawo. ximqatu ayyaana ikka dandawo. Hakko ayyaani giddo adawa agarte noo agaraano ikkansa adawu agaraano ikkansa leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshannohu kebile mooziiqa godo'linanni woyte xaaddinse godo'linanni elekitroooniksete kebile ikkitinota xawissanno misileeti yaate mooziiqaho godo'late horoonsi'noonni kebileeti

Tini misile xawissaahu sidaamu dagoomi qoqqowi motiimma wondo gennetete gashshooti wosha soyyaamu fayyimmate agarooshshi xaawa ikkeyota leellishshanno sumudu malaateeti yaate. woyi taappellaati yaate.

Tin misile leelishahu ethophiyu ifedr xapoomu minstercha dokter abiy ahmedihu babbaxewa taanyote woy da'attote hare guwinyitete harre anga kaaylsanna leellishshanno odooti yaate

Tinni misille leelishanohu afaminoha sidaamu dagoomi qoqowi moottimma ga'labote biiro sooreessa ayirado kalaa alemayo ximootoosiha leelishano sokka sayisanna leelishano misilleeti yaate.

Tini misile xawissahu sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma rosu borro layiinki soreessi kalaa taafese gebire mariyaami yinannihu owaatamaanote qajeelsha aanna leellishawo misileeti.

tini misile leellishshaahu sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma uurrinshu komite massagaano dukko baabba ayyelechi ledamoti babbaxxeyo ijaara fulte towanyo assitanna leellishshawo misileeti yaate

tini misile leellishaahu rosaano kifilete giddo rosonsa ee rossanna leellishshanno misileeti yaate rosaano rosonsa rossanna leellishshanno misileeti yaate .

Babbaxxino giddosi babbaxxitewo amadeewo matsaafa ikkasi leellishshanno si"ileeti. woyi misileeti yaate. giddosi babbaxxitewo sokka amadino matsaafa leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshaahu woyi teelete uurrinshara owaatamaano owaante afidhara marte tara agadhite nootaa woyi aante agadhite owaante afiraye aante agadhite noota leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshaahu babbaxxino dani uduunnicho yaa yinayi woteno buna udulanni uduluma ikka dandayo babbaxxiteyo araddo"oo udullayi uduluma ikka dandayoona udulumanna udulumi haqqa ikkeyoota leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile xawissaahu bunu minenna sagalete mine ikkewoota xawissanno mineeti. bunu minenna sagalete mine ikkewoota xawissanno mineeti.

Tini misile leellishaahu adawu agaraano ikkase adawu agaraano woyi polise uduunne uddidhe uminsaha uddidhe adawa agarranni uduunne uddidhe noota leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshaahu mine woy gallanni mine ikkasi, biifinoha gallanni mine ikkasi xawissanno woyi leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshaahu ispoortete godo'laano daanyu ledo ikkite mitteenni meedaho ispoortete godo'le woyi ispoorte kowaase godo'litanna leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshaahu babbaxxitino muro woyi laalo biiffe laalte leellishshanno laaltinota leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile xawissaahu kuni haqqichu hayyotenni bonce budu garinni buna uddu'linanni haqqa ikkewoota xawissanno misileeti. haranchuyi budu garii ogimmate bonce qixxeessinoyi buna udu'linanni bunu udulumaati.

Tini siile leellishshaahu amma'note mine woy betekirstaanete gibbe giddoonni nooricho betekirstaane amma'note mine ikkinota xawissannote giddoonni qole haqqe babbaxxeyo caalu haqqe nootaati xawissaahu.

Tini misile leellishshaahu budu uduunne uddidhe babbaxxitino daga woyi qansooti babbaxxitino uduunne budunniha uddidhe bude leellishshanna dagate bude leellishshanna xawissanno misileeti.

Tini misile xawissaahu babbaxino kalaqonna qooxeessa minuno noo gede, minu qooxeessira babbaxxino kalaqamu muro awawu biifino qooxeessa ikkewota leellishshaa.

Tini misile xawissaahu babbaxxitino hijaarra ikkansa hawaasi ortodoksete amma'note mine gawureeli ikkasinna sumudu babbaxxiwo hijaarra amaddino misile leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishaahu olluu manni gamba yee adawa agarate woyi hashshi ronda agarate fule adawa agarate fuleno manna ikkasi xawissanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshaahu daammu mine ikkasinna daahate qixxeessinoonni woyi daankoonni gide badala ikka dandawo babbaxxiwore loonse worroonni mineeti yaate. Daammu mineeti. Ikkasi leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshaahu hayyotenna buduyi waasa qishi'nanni badiro bonce qixxeessinoonni badiro waasa qishi'nanniha hayyote woyi buduyi bonce qixxeessinoonni misile ikkasi leellishshannote.

Tini misile leellishaahu bununna sagalete mine ikkewo gede, Alfa bunu mine alfa yinayiiha bununna sagalete mine ikkewo gede xawissanno mineeti.

Tini misile xawissaahu muuziiqu uduunnicho ikkinota xawissanno, gitaarete gedeeha muuziiqu uduunne ikkasi xawissanno misileeti yaate.

Tini misile leelishaahu qaaqulu rosu mine owaanite afirate marte noore leelishanno misileet yaate

Tini misile leellishshaahu odoo. Gobbate massagaano poletiku massagaano mitto katama e'anna hawalle keeruyi dayitto yine haa'nanna qeedaamaawiti immebeete ikkitiwoti daggiwota hawalle keeruyi dayitta yee qaaqquullu ikkiworicho aanna leellishshawo misileeti.

Tini misile leellishshaahu doogo biifinsayi hee'noyiita, biifewo doogo harate injiitawo gede assitayi doogo biifinssayi hee'noyiita leellishshawo misileeti yaate.

tini misile leellishshaahu mitte daganna maatenniha ee budu hornya ikkino gede uddi'nanni uddano amanyote budese leellishshanno woyi xawissanno misileeti

tini misile leellishshaahu uurritino saaxine woyi qumi saaxine yinanniti ee mininna biirote uduunne ikkitewota ee mininna biirote uduunne ikkitewota uurritino saaxine haqqunni loonsoonnita leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshaahu duumo tuma giwirinnuniha giwirinnu laalcho ikkinoha gati muro ikke giwirinnu laalcho ikkino duumo tuma ikkino gede tawissanno misileeti yaate duumo tuma.

Tinni misille xawisahu muziiqunnita babbaxitino muziiqu uduune gitaare ikiteo gede awisano misileeti yate gitaare muziiqu uduune ikkitinotta xawisano yaate

tini misile leellishawohu garbu aana yowolotenni woyi aasa xammadayi harayi noo manni noota maraweteyi xammadayi harayi noo manni noota jalbu aana hayiqete aana harayi no manna ikkasi leellishanno misileeti

Tini misile leellishshannohu gaburieel woy ximiqqatu ayyaanira ayiirrissanni hee'noonni ayyaana woy amma'note ayyaana ikkasi leellishshanno misileeti yaate

Tini misile leellishshaahu mini saada ikkasenna lukkicho ikkitiwo maadu akkawaawera noota mini saada ikkite heedhe lukkicho ikkitinota xawissanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshaahu adawu agaraano ikkitiwore poolise ikkiwo gambooshshe ogolte noota leellishshanno misileeti yaate. Adawu agaraano ikkansanni gambooshshe ofolte noo gede leellishshawo poolisete miillaati yaate.

kuni qoxeessi leellishaahu tini misile leellishshaahu babbaxxino kalaqonna qoxeessa woy co'imma noyiikkiha busha qoxeessa ishine tungoonniha ikkasi leellishshanno misileeti

Tini misile leellishshahu giwirinnu muro ikkasinna shiima basera qosta gibbete giddoonni loonse leellishshannonnihagtiwirinnu muroikkasi xawissanno misileeti yaate

hodhishu makiina woyi kaameela ikkino gede leellishshanno hogowamino kaameela ikkino gede l hodhishannoha ikkino gede shaafa ikko kinna laweere babbaxeewore hogowannoha ikkasi leellishshanno.

Tini misile leellishshaahu xintu latishsha ikkiwo gedenna neetiworkete anteena qansoyiha baadiyyete akkawaawera baadiyyete ollii akkawaawera neetiworkete anteena qansoyiha xintu latishsha ikkino gede leellishshawo misileeti.

Tini misile leellishshahu lame meyaa roduuwi woyinim amuuwi babbaxxitino owaante aanni noota leellishshanno misileeti. Owaante aanni noota leellishshanno misileeti.

Sidaamu dagoomu qoqqowi fayyimmate biiro layinki sooreessa balayine kalaa balayinehi beqqele yinanyisi.

Tini misile xawissaahu rosaaanonna rosiisaanchu rosu aana noo gede, rosanna rosiisate aana noo gede xawissanno misileeti.

Tini leellishaahu quchuma ikkasi babbaxitino kalaqonna ollaanna qooxeessa ikkasi quchumu mereersha ikkasinna babbaxitino kalaqi noottanna qooxeesu biifino qooxeessa ikkasi leellishshanno misilleeti.

Tini misile leellishshaahu sidaamu komunite assoseeshiine woy maamara ikkasi xawisanno woy sumuda umisi armma ikkasi xawisanno sumudaati yaate.